Hawaasa jechuun walitti qabama uummata garaagaraa kan bakka tokkotti argaman yoo ta'an, maatiin immoo kan akka abbaa, haadhaa fi ijoollee kan mana tokko keessa waliin jiraatanidha.

Arkiteekcherii fi Ijaarsa: Arkiteekcherii jechuun karoorfachuu, ijaaruu manaa fi ijaarsa biroo kan akka bu'uura manaarraa fi mana barnootaa di kan kana fakkaatan ta'uu ni danda’a. Ijaarsa jechuun immoo ijaarsa dhugaa irratti hojjetamu...

Qonna jechuun dhali nama kan hojeete ittin jireenya isa geggefatuu kannibsuu yoo ta'u qonni bakka lamatti qoodame ilaallamuu danda'a. Qonni kun hoorii horsisuu fi lafaa qottuun kan beekamudha. Qonni bakka lamatti qoodama aadaa fi aammyyaa jedhamee beekama.

Amantaa jechuun dhalli namaa kun na baasa, kun naaf ta'a waaqa isaaf jedhee kan dhalli namaa jalatti buluu danda'u, itti amanee itti of kennee kan jalatti buluu kan danda'u yoo ta'u, amantaan gosa garaa garaatu jira: amantaa Kiristaanaa jira, amantaa Ortoodoksii jira, amantaa Musliimaa jira, amantaa garaa garaa ni jira.

Arkiteekcharii fi ijaarsa: Arkiteekcharii jechuun ijaarsa manaa fi ijaarsa biroo fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Ijaarsa jechuun immoo ijaarsa manneenii yookiin immoo kan namoonni hojiif wal faana ijaaraman ta'uu kan danda'uu dha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun sirna baruu fi barsiisuu keessatti wantoonni barbaachisan meeshaalee barreeffamaa yoo ta'an, meeshaaleen barreeffamaa kun iskiriiptoo fa'a, kobbee, dabtaraa fi waantota garaa garaa ta'uu danda'a. Meeshaaleen barreeffamaa wantoota gara garaa irratti barreeffamu.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa bifa tokko kan hin qabaanne, garaa gara kan ta'e kan uumamu kan ibsudha. Meeshaan garaa gara jechuun bifa tokkoon yookaan immoo haalaanis guddinaanis xiqqinaanis walqixa kan hin taane bifa garaa garaa kan of keessaa qabu kan ibsudha.

Meeshaale adda addaa: meeshaalee adda addaa jechuun; bifa tokko Kan hin qabne gosa garagaraattin baay'atanni Kan jiraan meeshaalee adda addaa jedhamu. Meeshaaleen adda addaa sa'izittinis, guddinaanis, baldhinaanis Wal qixa Kan hin tanne bifa adda addaa Kan qabu jechuudha.

Muuziqaa. Muuziqaa jechuun kan namni dhaga'uuf yookaan dhaggeeffachuuf miiraa nama hawwisisuu, miiraa nama gammachisuu, akkasumaas miira nama gaddisisuu kan danda'u yoo ta'u, muuziqaa kun bifa gara garaattin qopha'uu danda'a. Bifa gaddaan, bifa gaammachuun, bifa jaalalatiin bifa gara garaatiin qophaa'a.

Alaabaa fi asxaa jechuun maal akka ta'an garaagarummaa tokko tokkoon qabu. Yeroo baay'ee wal fakkaatanii itti dhimma ba'ama. Alaabaa jechuun mallattoo biyya tokkoo, dhaaba tokkoo, ganda garee tokkoo kan ittiin ibsamu yoo ta'u, asxaa jechuun immoo mallattoo yookiin simboolii yookaan immoo tokkummaa aangoo fi kan kana fakkaatan.

Miidiyaalee hawaasaa jechuun karaalee dhalli namaa odeeffannoo garagaraa ittiin argatan jechuudha. Miidiyaan hawaasa Kun guyyaa guyyaatti ta'eewwan ta'an kan ibsudha.

Faashinii: Faashinii jechuun bifa haaraa, bifa bareedaatin, bifa nama hawwatuutiin, kan ammayyaa'e yookan ammayyaatin qophaa'u yommuu ta'u faashiniin bifa bareedaatiin, waan haaraa ta'eetiin kan mul'atu ta'uusaa ni ibsa.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun kan namni ittiin imalu bakka tokkoo gara bakka biraattii ittiin imalu yemmuu ta'u turizimii jechuun immoo kan daawwatamu yokan kan bakka itti bashannanan kan agarsiisu yemmuu ta'u...

Geejjibaaf konkolaatawwaan; geejjiba jechuun Kan namni tokko bakka tokko ka'e bakka biraatti ittin imalu geejjiba jedhama. Konkolaatawwaan(konkolaatoota) bifa garagaraa baay'inaan kan mul'atan Kan ibsuudha. geejjibaaf konkolaatan yaaduma tokko, dhimuma tokko itti ba'ama.

Oduu jechuun waan haaraa tokko kan namni dur hin dhageenye karaa miidiyaa garaa garaatiin akka namni dhagahuuf, kan dabarfamu yookiin kan ergaa dabarsu jechuudha. Oduun wantoota taatee guyyaa guyyaatiin raawwatamu akka namni dhagahuuf oduu ta'ee kan ifatti bahu jechuudha.

Mana jechuun maqaa iddoo dachee irratti ijaaramuu kan agarsiisu yookaan immoo bakka namni keessa seenuuf yookiin itti galuuf kan agarsiisu yoo ta'u, fakkeenyaaf mana barumsaa, mana amantaa, mana yaalaa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Mana jireenyaa jechuun ammoo iddoo namni jiraatu bakka keessatti.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatiiwwaan adda addaa kanneen namni dhugu jechuu dha. Dhugaatiin gosa garaa garaatu jira . Fakkeenyaaf Kokaa, Ispiraayitii, Fantaa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Dhugaatii yeroo kan biraa fayyadamanis ni jira.

Barumsa jechuun akkamitti waa baratamu, beekumsa argamuu fi dandeettii horatamu kan agarsiisu yeroo ta'u, jecha kana bakka gara garaatti kannitti fayyadamnu jechuudha barumsi jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha.

Alaabaan eenyummaa biyya tokkoo, saba tokkoo kan ibsu yoo ta'u; aasxaa jechuun immoo jaalala tokkummaa dhalli namaa qabu walitti dhufeenya dhalli namaa qabu kan bakka buutuudha jechuu dha. Alaabaan eenyummaa biyya tokkoo, saba tokkoo kan ibsuudha.

Manaa fi Mana Jireenyaa Mana jechuun ijaarsa tokko (akka manaatti kan dhaabbatu tokko) kan namni keessa hin galle jechuu dha. Manuma akkasumatti; manuma kana jechuu dha. Mana Jireenyaa jechuun immoo kan namni keessa jiraatu, bultii keessatti godhatee namni keessatti jireenya isaa geggeeffatu kan ibsu yoo ta'uu dha.

Siyaasa jechuun tartiiba aangoo fi bulchiinsa hawwaasa tokkoo akkasumas mala ittiin biyya tokko yookaan garee tokko hogganuu fi qajeelchuuf itti fayyadamanodha siyaasni.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa amma kan bahe dhimma hojiifis ta'ee, dhimma garaagaraatiif kan itti fayyadamnu, haaraa kan bahe dhala namaaf kan barbaachisu, haaraa kan bahe kan beeksifamu kan ibsu, bifa garaagaraatiin kan qophaa'udha.

Bineensota manaafi alaa jedha: bineensota manaafi alaa jechuun bineensota jechuun Kan bosona keessa jiraatan kan namatti hin madaqne nama wajjiin hariroo Kan hin qabne yoo ta'u, beylada jechuun immoo namatti Kan madaqan, nama walin Kan jiraatan namni Kan itti faayyadamu Kan ibsuudha.